Omuvugi wa piki ogu ahekire omukazi kandi omukazi ogu aine omwana we omu mugongo kandi akwitse n'ebintu omu ngaro ebiri omu buveera yaaraba ahu barikuguriza ekaito

Omushaija ogu ashutami omu maisho g'emotoka yeye ,Kandi emotoka egi nemwe ahari ezo ekirikukira kukoresibwa abarambuzi Kandi omu maraka geye ajwairemu ekyoma ekirikukoresibwa omu kukwata ebishushani.

Aba n'abantu babiri, engaro ezimwe n'ez'omushaija ayekwatsire aha kifuba kandi engaro ezindi n'ez'omukazi nawe amukwatsire aha ngaro kandi n'abakundaine ahabw'okuba omukazi n'omushaija bajwire empeta akamanyiso ka rukundo

Ezi n'ente nyingi kandi z'amahembe maraingwa enyuma yaazo hariyo omushaija ashemereire kuba ariyo nazitwara omwiriisizo kugira ngu zibaase kufunayo ekizarya.

Egi n'enjoki kandi eriyo nerabaraba omu bimuri n'ebirabyo ebindi kurondamu omweyangye ogw'erikukira kukozesa omu kukora obwoki.

Egi n'emwe aha nyamaishwa ezirikutuura omu bishaka erikumanywa nk'embogo kandi eine omucucu nana eitaka nana omwondo aha maisho nikimanyisa ngu yaaba eriyo neetimba eitaka aha mutwe gwayo aha mugongo hariho akanyonyi

Oru n'orurembo ruhango ahabw’okuba harimu ebyombeko ebyine za kanyina itaano kanyina mukaaga kandi hamwe na n'ebyiruka ebirimu emotooka ezikutwara abantu n'amapiki piki n'ebindi.

Ogu n'omwanya gw'orurembo ahabw’okuba gurimu ebyombeko biraingwa kandi ebyiruka ebirimu amapiki na motooka biriyo nibitambura kuruga omu shonda kuza omu zindi buri omwe arikukora ekintu ekyeye.

Aga n'amaato kandi agamwe gari aha nkungu aha rubaju rw'enyanja agandi gari omu nyanja kandi nindeeba abantu aba babiri bari aha rubaju rw'enyanja.

Ezi enyamaishwa eibiri nizimwe ahari ezo ezirikurindirwa omu bishaka kandi nizimanywa nka enjojo ziri omwirindiro ryazo aha mutwe gwazo hateekamiho obunyonyi obukukira kuba nibuziyaho engooha.

Abantu aba bashatu babiri n'abajungu bariyo nibarambura kandi ondiijo n'omukazi aine efuka zeye ibiri hamwe nana akajega aha mutwe naruga kuhinga.

Abantu aba bari omu mwanya ogw'orurembo kandi namunomuno ogw'okugurizamu ebintu ebirikuribwa ebirimu nka enyanya harimu obutuunguru n'ebindi, abantu harimu abarikugura n'abarikuguza.

Egi n'enjoki kandi eri omu kirabyo negyezaho kurondamu omweyangye ogu yakubaasa kukozesa omu kukora obwoki hamwe n'ebindi bintu ebyeri kuba neyenda kukora.

Abantu babiri aba n'abajungu kandi baine ebishaho ebibaheekire bajwaire enkofiira kandi omwe ow'omu maisho aine ekyoma omu ngaro eky'okukwata ebishushani kandi enyuma yaabo hariyo omwana muto akwaitse akaveera omu shaho n'ondiijo mushaija aine eshaho omu mugongo.

Ebi nibimwe ahari ebyo ebijuma ebiri kuhereza amagara marungi. Ezi ni vakedo ibiri Kandi aharubaju hariho enyaanya. Ebi nibihereza amagara marungi waheza kubirya.

Ezi n'enyamaishwa zitari zimwe na zimwe kandi ziri omu eishwa ningashi omu kishaka ahu zikukira kiriira ebyokurya byazo.

Egi n'emotoka empanga eya fuso eyegwire ebitookye nyamwingi kandi omu motoka egyo harimu abashaija enyima abashutami nana ebitookye bariyo nibabitwara omu katare.

omuntu ogu n'omushaija kandi ajwaire esaati y'okwiragura. Ariyo nanaaba engaro arikukoresa amaizi na sabuuni.

Egi n'enyamaishwa emwe ahari ezo ezirikutuura omu bishaka kandi erikumanywa nk'empundu eriyo n'erya ebishaka kandi eri omu mwanya gwayo ogu erikukira kubeeramu

Abantu aba bariyo nibakora omwoga gw'okuteera amatafaari barikutema eitaka bakarirundana hamwe bakarikaata barikukoresa amaizi kwenda ngu bakayihamu amatafaari.

Eki n'ekyapa ekirikworeka eishomero rimwe omuri ogu mwanya kandi harimu nana amaka agandi agombekirwemu nikimanyisa ngu nihaturwamu abantu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

Omukazi ogu ariyo nagyezaho kuruga omunju yeye eyarikuturamu Kandi eshakazibwe ebinyaatsi , ayekoreire ekitemere aha mutwe hiine ebyaineho aha rubaju aineho ekitara eki arikubiikamu ebihingwa byeye yaheza kushaarura.

Omuntu ogu ari ahari kanyabwengye kandi aha rubaju hariho n'abandi nabo barikukoresa amasiimu kugira ngu bakagira ebintu ebi bayega kurabira aha kanyabwegye ezi

Egi n'enjoki kandi eriyo netambura omu birabyo bimwe na bimwe erikuruga ahari eki erikuza aha kindi erikurondamu omweyangye ogukukoresibwa omu kukora obwoki

Abantu aba, omuntu ogu ategyire engaro ariyo naza kutekaho emwe aha mibazi erikukoresibwa omu kwita obukooko omu ngaro kandi ondiijo ariyo namuteeraho.

Abaana aba bariyo nibanywa amaizi agarikuruga omu nayikondo kandi emyenda ei bajwaire neyereka kugira ngu n'abeegi b'eishomero kandi bariyo nibanywa amaizi gatatekire.

Abantu aba n'abaana bato, baine egaari yaabo bakomireho ebidomora ,bariyo nibaruga kutaha amaizi Kandi bashemereire kuba bariyo nibageiha hare.

Eri n'eicundiro ry'amajuta kandi aha rubaju aha mukono ogwa buryo emotoka hamwe n'ebiruka ebindi biriyo nibigyenda kuruga omu mwanya nibiza omu gundi.

Abantu aba abari omu kishaayi, aha rubaju rwabo hariho emotoka, kandi bariyo nibazaana omuzaano gw'engaro ogw'omutambukirana omupiira ogw'engaro kandi bajwaire emyenda etarikushushana kandi erikworeka embaju zitarikushushana

Enyamaishwa ezi ishatu ni zimwe ahari ezo ezirikutuura omu bishaka kandi nizimanywa nk'entwiga ziri omu irindiro ryazo ahu zirikukira kutuura hamwe n'okufunira ebyokurya

Obu n'obukooko oburikumanywa nk'enjoki. Enjoki ezi nezikutuheereza obwoki kandi ziri omu bukoro butarikushushana. Obukoro bubiri kandi obukoro obwe bukwatanisiibwe ezindi njoki.

Ogu n'omugyera gw'amaizi kandi gurimu amabaare omu rubaju rwagwo harimu ebishaka, emiti na n'ebindi bihingwa.

Eki nikimwe aha byiruka kandi ebirikutwara abantu kubiiha omu mwanya kubateeka omu gundi n'emotoka epakiire ebintu ah'iguru yakatanda k'emitoka. Omu maisho harimu piki piki.

Ezi ni zimwe aha nyamaishwa ezirikutuura n'abantu ezirikumanywa nk'embuzi ziri omu rangi zitarikushushana ziri omu nguuto nizigyenda niziruka niziza omu eiriiro ryazo ahu zirikukira kuriira

Abantu aba n'abaishiki bashatu kandi nibaruga kutaha amaizi ahabw'okuba baine ebidomora byabo bari omu muhanda beegwire amaizi.

Abantu aba bibiri abashutami hamwe baine omungaro ekyooma ekirikukoresibwa omu kukwata ebishushane ebiri hare na haihi.

Abantu aba bariyo nibazaana omuzaano ogw'omupiira gw'ebigyere Kandi hariyo oriyo nazaanira mutahi weye kubi munonga Kandi ekyakubaasa kuretera omubazi w'omupiira okumusazamu.

Egi n'emwe aha nyamaishwa ezirikutuura omu kishaka kandi erikumanywa nk'enkyende eine omwana gwayo omu maguru gugikwatisre omu eibondo eshutami aha kiti eri omu kishaka ahi erikutuura.

Egi n'enyanja mpango munonga kandi omu rubaju rwayo harimu n'enshozi, emiti hamwe n'ebindi bihingwa ebiri omu rubaju rwayo.

Abantu aba nyamwingi beerundanire omu mwanya gumwe kandi bariyo nibashaba kurungirira aha ku barikureebeka ogu ow'omumaisho naareeba aha maisho ge arikweshengyereza kandi abamuri enyima bahumiize bariyo nibashaba

Ezi n'engaro z'abantu babiri kandi ezimwe zitegireho ziriyo nizakiira kandi ezindi ziriyo nizimuheereza obujuma nibubaasa kuba buri obw'oburo niga ebicoori nari omugusha.

Omuntu ogu n'omushaho w'eby'amagara ahakuba omu maraka ainemu akooma akarikukyebera endwara zitari zimwe na zimwe kandi aine n'esiimu omu ngaro nagyezaho kugira eki yarondaho.

Abantu aba bemereire aheeru y'enju ezikozirwe nk'ebifuuha zishakaziibwe ebinyaatsi kandi bari aha mwanya gwabo ogu barikuturamu barikugyezaho kukoma omwe omuri abo ishokye.

Ekinyonyi eki nikimwe ahari ebyo ebiri kutuukura omu kishaka Kandi kiriyo nikigyezaho kwombeka ekyashuri ahikiraabe nikituura kandi omu bikiindo.

Abantu aba baine enkoko Kandi ziri omu bigyega nana omu bitukuru kandi nibaziguza. Omwe aine piki Kandi ariyo nagitebekanisa ku komeraho ekigyega ky'enkoko ezi.

Ogu n'omukazi kandi ari omu bihingwa byeye. Ekihingwa eki n'omwana kandi ariyo nashoroma nagusharuura. Omwani ogu guhiire kandi hati naabaasa kugucwamu agukoresa eki arikwenda.

Obu n'obudeeya burimu amakara buri aha rubaju rw'enguuto, amakara aga nigo abantu barikukira kukoresa omu kuteeka eby'okurya bitaribimwe na bimwe kandi nibotsya ebiti

Aga n'amacuupa kandi garimu eshande erikuruga omu bijuma bitari bimwe na bimwe ebiri aha ebirimu enanansi, emicungwa, karoti, emizaabibu hamwe n'ediimu.

Ogu n'omugyera ogurikurabwamu amaizi kwonka abantu nibanagamu kasasiro erimu ebiveera, ebyeenda, ebicuupa n'ebindi bintu ekirikureetera bashisha eby'obuhangwa.

Ezi n'enyamaishwa zimwe ahari ezo eziri kutuura omu kishaka. Ezi nizimanywa nka embogo Kandi ziri omu kishaka ahi ziri kutuura Kandi zikagaruka zikariira.